Kahadhashala ngoka eli oshisimanikulya shaawambo ngele osheya piituthi yasimana ngaashi omashasho, omakoleko nosho wo oohango. Nima nguno yemwene oha adhika owala momagumbo getu giiti komikunda.

Ekwato lyoohi ndyono lyuudhilila miitopolwa yomonoli mpono aamatu naakadhona haya kutha oonete dhawo nooshongo dhawo yaka imonenemo oshiyelelwa niiyemo ngele ya ningi onkambadhala yokuninga iipindi.

Pashiwambo ootatekulu oya kala noku tunga omalukalwa getu niiti mbyono yali haya longitha omwidhi oku kumba pombanda yondunda dhetu noku hoteka iiti mooha.